Ɗo ɗum jarida on mostili ɓe ɗo vinda newz on ko doggada ha duniyaru, sai ɓe wartira ɗum dan jarida mai sai ɓe ɗo sora heɓa himɓɓe heɓa dinga sodugo oanda dime on dogga ha duniyaru mai sam

Ɗo dum Aminu Ado bayero on. Ndamo o wati alkibbare jei lam lamɓe watata. Oɗowati gare bo ha nder. Nda paɗe mako o jogi sauru oɗo vurta daga nder sare mako, o meti bo metelewol mako noppi ɗiɗi. Nda dogari en bo ɗo renamo ɓe vurta heɓa ɓe dilla. Mostli dogari en ɗo rena lamɗo dilla heɓa maɓɓina mo ɓawo.